Biqiltuun daraaraa keelloon guutame tokko dhaabbatee jira. Biqiltuun daraaraa keelloo qabu kun suufii adii jedhama. Innis akaa'ii keessatti makamuun mi'aa yookiin dhama addaa kenna. Dudduuba isaatti samii qulqulluun hurrii ofirraa hin qabne mul'achaa jira.

Barcuma nama tokkee kan halluun isaanii wal fakkaataa ta'e minjaala abaaboon irra ta'aa jiru tokkotti marsanii kaawwamanii jiru. Barcumoonni kun iddoon teessuma isaa waanta lallaafaa halluu adii qabu irraa tolfame.

Alaabaan mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaabaan faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamaniidha.

Aasxaa yuunivarsiitii Addis Ababa(finfinnee)itti fayyadamuudha. faajjiin Kuni barreeffaman"yuunivarsiitii Addis Ababaa"jedhu afaan garagaraa lamaan barreeffame ofirraa qaba. gidduu aasxaa kanaatti macaafni banamee jiru faajjin kuni Kan mana barnootaa ta'uu agarsiisa. aasxaan kun halluu adii, cuquliisa, keelloofi diimaa qaba.

Biyyi keenya yeroo ammaa daandii saffisaa hedduu hojjechuudhaan uummata isheetiif gumaachaa jirti. Kana irraa kan ka'e Lammiileen biyya kana keessa jiraatan tajaajila si'ataa kana argachuudhaan fayyadamoo ta'aa jiru. Waanti akkasii heddummachuun isaa guddina diinagdeetiif baay'ee barbaachisaadha.

Allaattonni gosa garaa garaatu jiru. Isaan keessaa simbirri huuruu dheeraa qabdu, rifeensa dhedheeraa fi koochoo miidhagaa qabdu kun tokkodha. Simbirri akkasii yeroon baay'ee naannoo bosonaatti yookiin paarkii eegamaatti kan argamtudha.

Kun, daree barnootaa barattoonni fi barsiisonni keessa jiranii dha. Barsiisaan barattoota isaa barsiisuuf barreeffama boronqii adii fayyadamuun gabatee gurraacha irratti barsiisaa jira. Barattoonni kun barattoota xixiqqoo barnoota isaanii sadarkaa duraa barachaa jiranii dha.

Buufanni Xiyyaara Itoophiyaa addunyaalessaa bakka baay'ee guddaa diinagdee biyya kanaa keessatti hiika guddaa qabuudha. Bakki kun lammiilee biyya kanaatiif tajaajila guddaa kennaa dhaabbata jiruudha. Daandiin qilleensaa biyya kanaas beekamtii guddaa qaba jedhamee amanama.

Alaabaan kun, alaabaa bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraayiti. Naannoon Tigraay naannolee Itoophiyaa keessaa tokko yoo ta'u, Tigraay kaaba Itoophiyaatti argamti. Alaabaan kun, haalluuwwan diimaa fi keelloo irraa kan hojjatame yoo ta'u, fakkii urjiis of irraa qaba.

Hawwiin hawwamee hafe "Du'umti haa duutu!" kan jedhudha. Kitaabni kun fedhii namoota hedduu lafa kaa'ee jira. Kan barreesse Mootummaa Asaffaa yoo ta'u, haqaa fi dhugaa hedduu kitaaba kana keessa kaa'ee jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka meeshaaleen ykn mi'i hundi itti argamuudha.

Voolkaanoo dhoo'ee yaa'i isaaa ibidda fakkaatu boolla isaa keessaa mul'achaa jira. Naannawaan isaa dukkana badaan haguuggamee jira. Itiyoophiyaa keessatti naannoo Affaar keessatti irra deddeebi'iee dhooyinsi voolkaanoo ni mudata. Dhoo'insi voolkaanoo hubaatii guddaa qabeenya irraan ga'uu danda'a.

Weellisaa beekamaa fi jaallatamaan Andu'alam Gosaa seeqaa suura ka'aa jira. Uffata guutuu irraa jala uffateera .Harka isaa irratti sa'aatii seekkoo godhatee garaa isaa irra kaawwatee dhaabachaa jira. Jalaan shaamiza gurraacha qaba.

Manneen nyaataa, bakkeewwan gosootni nyaataa biqiloota akka kuduraalee fi fuduraalee addaa addaa irraa hojjetaman, akkasuma illee bu'aa Bineeldota garaagaraa irraa argaman bakka itti gurguramanidha. Innis kan argamu, bakka qilleensa mijataa keessatti.

Baadiyyaa badaa keessatti dubartoonni hedduun muka harree irratti fe'anii dugda irratti mi'a baatanii gabaa ba'aa jiru. Gubbaan barreeffamni ' Dagguu baalaagaruu ' jedhu afaan Amaariffaan barreeffamee jira. Dudduuba isaanitti daggalli jira.

Meeshaa qabannoo qabu kan keenyan manaatti ittiin qalama dibuuf fayyaduudha. Meeshaan kun qabannoon isaa halluu keelloo kan qabu yoo ta'u keenyan manaa irratti maxxanee jira. Waraqaan meeshaa kanatti maramee jiru halluun isaa cuquliisa.

Kun aasxaa Paartii Dimokiraatawaa Oromoo fi aasxaa Dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo duraaniiti. Aasxaan lamaanuu boca geengoodhaan hojjetamani. Lamaanuu gidduu isaaniitii fakkii odaa qabu. Kan PDO karaa mirgaan, kan Dh.D.U.O immoo karaa mirgaan jira.

Isaan kun amantootaa fi faarfattoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Faarfattoonni kun dubartootadha. Uffata amantaa isaanii adii ta'e wal fakkaataa ta'e uffatanii baay'atanii walitti qabamanii jiru. Tokkoon tokkoon isaanii masiinqoo taphachaa jiru.

Dubartoonni kun haadha ijoollee ykn haadha mucaa kan taateedha. dubartoonni kun namoota baay'ee kan taa'aniidha. akkasumas dubartoonni kun mucaa harkatti qabatanii baatanii taa'aa kanjiraniidha. dubartoonni kun bifti isaanii diddiimoo kan taa'aniidha. dubartiin kun mucaa isheef nyaata harkatti qabatee jirti.

Siree xiqqoon muka yookan saanqaa irraa tolfame mana keessa diriiree jira. Gara mataatiin mallattoo bokkuu fakkaatu ofirraa qaba. Siree irra homtuu hafamee hin jiru. Sireen mul'achaa jiru dulloomaa fi kan duriiti.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaaliitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkaataniidha.

Asxaan Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) halluu magariisa dibame ni jira. Asxaan kun gidduu irraa fakkii odaa fi moggaa irraa immoo fakkii qamadii yookan garbuu biillaa qabuun kan faayameedha. Karaa gubbaatiin urjii diimaa qaba.

Kun dubartii gurraattii uffata aadaa fi meeshaalee aadaatiin faayamtee jirtuudha. Dubartiin kun mataa isheetti shaashii bifa gurraacha qabu hidhattee jirti. Gurra isheetti lootii, akkasumas morma isheetti meeshaalee faayaa baay'ee godhattee jirti.

Gosa bineensaa keessaa tokko yommuu ta'u bineensi kunis Allaattota wajjin kan walitti dhiyeenya qabudha. Baallee bareedaa kan qabu, waan akka gurra dheeraa fakkaatu kan qabu, akkasumas biikii fi ija gurguddaa kan qabudha.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Dhugaatiiwwan nama macheessan hedduu isaaniitu addunyaa kana irratti oomishama. Oomishni kun immoo dhala namaatiif baay'ee rakkoo guddaa ta'uudhaan beekama. Kana jechuun namoonni araada isaatiin qabaman baay'isanii dhuguudhaan sadarkaa machii irra gahu. Kun immoo fayyaa isaaniifi maallaqa isaanii irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a.

Sireen gosa meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee innis meeshaa namni irra ciisuuf itti fayyadamu akkasumas baay'ina namaa irratti hundaa'uun garaagarummaa bal'inaa ni qabaata. Kan namni tokko irra ciisuu fi kan nama lamaa wal qixa miti

Abbootiifi haadholii uffata aadaa uffatanii ulee isaanii harkatti qabatanii taa'anii jiranidha. Abbaan gadaafi haati siiqqees isaan waliin jiru taa'anii waa daawwachaa kan jiranidha. Qophii guddaadhaaf walitti qabamanii baay'atanii kan argamanidha.

Itoophiyaa keessatti baankiiwwan hedduutu argama. Baankiiwwan kunneen maamiloota isaaniitiif tajaajiloota hedduu dhiyeessuudhaan fayyadamoo taasisu. Kun immoo namoonni baankiiwwan kaan wajjin walbira qabnee yeroo ilaallu hundi isaanii dorgommii daldalaa guddaa keessa jirachuu isaanii argina. Kun immoo uummataaf baay'ee gaariidha.

Kopheen kun kophee baay'ee bareedaa fi miila namaa irraa haw'ataa yoo ta'u, kopheen kun dhaabbata kophee fi uffata garaa garaa oomishu Naayikii jedhamuun waamamuun oomishame. Kopheen kun maqaan isaa "Naayikii Air" jedhama.

Muuziin oomisha qonnaa kuduraaleefi muduraalee keessaa isa tokkodha. Muuziin kuduraa baay'ee mi'aawaafi namatti toluudha. Muuziin faayidaalee hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni; albuuda fayyaa keenyaaf oolu waan of keessaa qabuuf, fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha.

Bakki kun giddu gala daldalaa yokin suuqii meeshaaleen miidhaginaa garaa garaa fi uffanni gosa garaa garaa saala lamaanifuu ta'an itti gurguramanii dha. Uffanni kunneen kan akka:shinshinii yokin qamisii gurdii, surree, T-shirt, kootii fi kanneen biroo faa dha

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka wanti bitamu marti itti argamuudha.

Biyyoonni garaa garaa bakkeewwan bashannanaa ijaaruudhaan, fayyummaa uummata isaanii eeguu keessatti gahee taphatan qabu. Iddoon kun bakka daawwannaaf oolu, ijaarsa mimmiidhagoo kan qabuu fi kan nama hawwatudha! Daawwattoota irraa galii sassaabuun dinagdee guddisa.

Farsoon gosa dhugaatii aadaa manatti harmootiidhaan hojjetamudha. Farsoon kun burcuqqootti namaaf bu'aa jira. Biqilaa fi geeshoo, dammaa fi hunkuroo irraa waan hojjetamuuf carraan nama macheessuu isaa guddaadha. Yeroo eebbaa fi cidhaaf ta'a.

Balbala dallaa manaa itiin cufamuudha. Balballi kuni sibiilarraa kan hojjatameedha. Halluu gurraacha qaba. Balbalicha irratti suuraan halluu adiidhaan irraatti kaafamee kan boca abaaboo fakkaatu qabu irraatti kaafamee jira. Balbala kana gubbaa mukkeen magariisni ni jiru.

Albeen meeshaa dhalli namaa mana keessatti itti gargaaraman keessaa isa tokko. Albeen meeshaa yookiin wanta qara qabu waa muruuf yookiin kukkutuuf meeshaa nama gargaartudha. Albeen naannoo tokko tokkottis haaduu jedhaamuun ni beekamti.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. kuduraaleefi muduraalee muraasni kanneen akka; dinnichaa, muuzii, hunfee diimaafi kanneen kana fakkaataniidha.

Dibanni rifeensaa dubartootaa fakkii shamarree diimiina ramaxa fakkaatu qabdu lafa irra dhaabbatee jira. Dibanni rifeensaa lafa dhaabbatee jiru kun haaraa fi qadaada diimaan qadaadamee jira. Maqaan dibatichaa ' haamraawwii ' jedhama.

Nyaanni soorata yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamuudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabuudha.

Magaalota tokko tokko keessatti manneen bunaa fi gurgurtaa nyaataa gurguddaa hedduun kan jiranii fi baay'inni namoota isaan qabachuu danda'aniis baay'eedha. Mana akkanaa keessattis meeshaalee bunaa hedduun bakka tokkotti hedduminaan argamu.

Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii bilbila irratti fe'amuun fayyadamnu yoo ta'u, appilikeeshiniin kun odeeffannoo fi beekumsa garaa garaa gosa hedduu salphaatti bifa gaaffii fi deebitiin kan hojjatudha. Appilikeeshiniin kun hubannoo nam tolcheetin kan dalagu yoo ta'u, maqaan isaa Diip Siik jedhama.

Asxaan kun, asxaa ministeera fayyaa Itoophiyaa yoo ta'u, asxaan kun halluu cuquliisa akkasumas dudduuba adii irratti hojjatame. Ministeerri ministeera fayyaa Itoophiyaa Doktar Makdas Dhaabaa nama jedhamtuu dha. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa, ministeerota digdama keessaa isa tokko.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Bakki kun, bakka baay'ee bareedaa ta'e hawwata turizimii ta'ee dha. Bakka kanatti, lagni guddaan akkasumas biqiloonni magariisni fi teessumni lafaa bareedaa ta'e kan argamu yoo ta'u, namni tokko as jiru suura ka'aa yeroo jiru agarsiisa.

Namoonni hedduun kun, namoota uffata aadaa isaanii haalluu walmakaa kan akka :gurraacha, adii diimaa fi kanneen biroo qabu uffatanii ,sirba aadaa isaanii sirbaa fi taphachaa jiru. Namoonni kunneen daandii guddaa konkolaataa irratti agarsiisa agarsiisaa jiru.

Manni nyaataafi dhugaatii giddu gala yookiin iddoo taajilli nyaataafi dhugaatii itti kennamu yookiin itti gurguramuudha. Manni nyaataafi dhugaatii iddoo namoonni dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin maallaqa isaanii fayyadamuun tajaajila kana itti argataniidha.

Farsoon biyya kana keessatti dhugaati baay'ee jaalatamaadha. Dhugaatii kana namoonni yeroo baay'ee dheebuu bahuudhaaf dhugu. Haata'u malee waantonni inni irraa hojjetamu aalkoolii waanta qabuuk nama macheessuus waanta danda'uuf namoonni baay'een immoo irraa ofeeggatu.

Mana gurgurtaa meeshaalee adda addaa keessatti ujummoowwan bishaanii hedduu kan diyaameetiriin wal caalan dabalatee qorqoorroo fi mismaara akka gosaa fi garaagarummaa dheerina isaaniitti jiru. Ujummoon bishaanii kun immoo dhumarratti ni jallata.

Namoonni naannoolee oromiyaa hedduun aadaa mataa mataa isaanii qabu. Oromiyaan godinaalee hedduu akkuma qabdu tokkoon tokkoo isaanii haala rifeensa ittiin hojjatatan kan naannoo isaanii qabu. Kan karrayyuu dhiirris dubarris ni gudfifatu

Oduun simbirtuu, oduu yeroo ta'ii yookaan waanti haaraan tokko biyya tokko keessatti akkasumas biyyaan alatti raawwate, miidiyaalee hawaasummaa addaa addaa fayyadamuun kan miidiyaan dhuunfaas ta'ee mootummaa hawaasaaf balballoomsu jechuu ta'a.

Addunyaan kun bakka dhalli namaa akkuma eenyummaa isaatti irra jiraatudha. Kana jechuun biyyoota garaa garaa keessa jiraata waanta ta'eef aadaa dhuunfaa isaa qaba. Haata'u malee dorgommiiwwan fiigichaa akka addunyaatti adeemsifaman irratti hunduu uffata qullaa isaa mul'isu uffatee fiiga. Kun immoo aadaa sabootaaf rakkoodha.

Holqi Soofumar naannoo Oromiyaa keessatti argama. Holqi kun miidhagina kennaa uumamaatiin qabuun hawwattummaa guddaa argachuu danda'eera. Bakki kun yeroo ammaa xiyyeeffannaa karaa mootummaa argateen misoomni guddaan irratti taasifamaa jira. Kun immoo galii karaa kanaan biyyi kun argattu dabaluu danda'a.

Bakki kun, bakka hedduu bareedaa yoo ta'u, dhaabbata guddaatu keessatti argama. Bakka kanatti margi magariisni lafa bal'aa ta'e irratti dhaabamee guddatee kan jiru yoo ta'u, utubaan ibsaa elektirikii hedduunis ni jiru. Bakki kun, fiixee magaalaatti argama.

Namoonni amantaa musliimaa hordofan waggaa waggaadhaan darbee immoo gidduu gidduutti ayyaanota akka amantaa isaaniitti kabajan hedduu qabu. Karaa biraatiin immoo sagantaa adda addaa kan akka deemsa biyya Saawud Arabiyaa fa'aa ni jira.

Gabaan konkolaataa biyya kana keessa jiraachuun isaa namoonni keenya bitachuu yeroo barbaadan haaluma salphaadhaan akka argatan isaan taasisuu danda'eera. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een fayyadamaa konkolaataa ta'anis harki caalu immoo konkolaataa uummataatti fayyadama.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreeffameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Kun alaabaa Gamtaa Afirikaati. Alaabaan kun guutuun isaa halluu magariisa kan qabuudha. Gidduu isaatiin mallattoo kaartaa Afrikaa ofirraa kan qabuudha. Kaartaa kana karaa alaatiin mallattoo biiftuu halluu adii qabu qaba.

Namoota aangoo garaagaraa irra jiranitu walgayiidhaaf walitti baay'atanii jiru. Isaaniis obbo Abiyyi Ahmed arganii simachuudhaf ol ka'anii kan dhaabatanidha. Barreeffamni as irratti jiru kunis afaan amaariffaatin "obbo Abiyyii waa'ee obboo Dammaqaa Makkonnin maal jedhanii?" kan jedhudha.

Inni kana irratti muldhatu kun namicha biqiltuu bishaan obaasaa jirudha. Biqiltuu bishaan obaasuun akka biqiltuun sun guddatuuf tajaajila. Sababni isaas wantoota guddachuu biqiltootaatiif barbaachisan keessaa inni tokko bishaan waan ta'eef.

Waantota dhalli namaa ittiin qarshii isaa baasu keessaa tokko meeshaalee faaya namaaf ta'an fa'aa irrattidha. Kana jechuun miidhagina ofii eeggatanii jiraachuun gammachuu namummaa namaaf laachuu waanta danda'uuf namoonni baay'een kana irratti xiyyeeffatanii jireenya isaanii adeemsifatu.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Dubartoonni danuun erga rifeensa isaanii filataniin booda gara duubaattii luuccessuuf meeshaa kana fayyadamu. Dubartiin kun dhalootaan nama lammii Itoophiyaa yookiin Afirikaa hin taane yommuu taatu, rifeensa ishee duubatti afuufsisaa jirti.

Kun fakkii qulqulla'aa kan dhalachuu Gooftaa Iyyesuus Kiristoos agarsiisuudha. Fakkiiwwan akkasii kan fayyadamu amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidooti. Barreeffamni 'Baga ifa dhalachuu isaa nagaan geessan" jedhu afaan Amaaraatiin irratti barreeffamee jira.

Mana namaa keessa argaa kan jirrudha. mana kana keessatti ammoo kan argamaa jiru teessoodha. teessoon kun amma tokko teessoo ammayyaa yoo ta'u soofaa jedhamuun kan beekkamudha. innis sibiilaa, mukaafi 'ispoonjii' irraa kan hojjatamudha.

Barattoota daree keessatti bakka teessuma isaaniitii ol ka'anii kuun baruullee isaanii, kuun waraqaa qubee qabu, kuun waraqaa lakkoofsa qabufi kuun harka duwwaa isaanii ol qabanii jiru. Barsiistuunis isaan duuba dhaabattee jirti.

Faayaan garmalee qaalii ta'e miila shamarree miilli ishee kuula fakkatu irratti godhamee jira. Quboonni shamarree hundi isaanituu qalama diimaa dibamanii jiru. Qulqullina irraan kan ka'e miilli ishee akka addeessatti ifa.

namoota foon hiraa yookaan addaan qooddachaa jiran argaa kan jirrudha. kun yeroo baayyee hawaasa biratti beekkamaa kan ta'eefi hawaasni naannoo walitti baayyachuun horii tokko yeroo qalatanii addaan baafatan kan agarsiisudha. foon kun ammoo adda adda babbahee kan jirudha.

meeshaa mana keenya keessatti yookaan bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnu yoo ta'u innis kan maqaan isaa maashina buna tumu jedhamudha. kunis buna akkaawwame tumee bulleessuuf kan nu tajaajiludha. humna ibsaatiin kan hojjatudha.

nama sirba sirbaa jirtudha. isheenis maqaan ishee aartist Yaannet Dinquu kan jedhamtudha. yeroo kana ammoo farda fe'amee yaabbiif qophaa'ee jiru qabattee kan jirtudha. duuba isheen ammoo mana baadiyyaa baayyeetu kan argamudha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Manni amantaa ortodoksii tawaahidoo kan Itoophiyaa haalli inni ittiin ijaaramu sadarkaa biyyaatti bocni mana isaa akkasumas halluu isaa dabalatee wal fakkaataadha. Keessumaa immoo gubbaa manneen akka fannoo fi wantoota biroo ni fannisu.

Namichi akka malee gurrachi mataa irratti qawwee baatee jira . Fuulli isaa qalama adiin dibamee hidhii isaa keessa galii geengawaa godhatee argama . Harka isaa irratti faaya sibiilaa hedduu hidhateera.

Kun, namoota lammummaa Itoophiyaa fi Eertiraa qaban yoo ta'u, namoota karaa seeran alaatin biyyoota Arabaa garaa garaa deemuun achitti dararri guddaan qaamolee nageenyaa biyyoota Arabaatin dararri guddaan irra gahuu dha. Namoota kanneen irra sarbi mirgoota namoomaa irra ni gaha.

Maanguddoon uffata aadaa Oromoo uffatanii tartiibaan dhaabbatanii jiru. Kana malees, siinqee harkatti qabatanii bullukkoo adii fi wandabaoo adii uffatanii as ilaalaa jiru. Dudduuba isaaniitti namoonni hedduun dhaabatanii isaan ilaalaa jiru.

Gilgiliin meeshaa aadaa gogaa fi migira irraa tolfamudha. Meeshaan kun yeroo dubartoonni dahan ittiin cuuphaa waliif geessuuf kan gargaarudha. Aadaa fi duudhaa hawaasa tokkoo ibsuu keessattis gahee guddaa kan taphatudha.

Yeroo ammaa kanatti, gosoota miidiyaalee hawaasummaa gosa addaa addaa odeeffannoo yeroo gabaabaa keessatti nama maraa qaqqabsiisuu danda'antu jiru. Isaan keessaa, kan akka feesbuukii, ergaa gabaabaa, telegiraamii, yuutuubii fi tiktookii jechuun ni danda'ama.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hin danda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Kun meeshaa aadaa ogummaa harkaatiin qofa kan hojjetame ta'ee, wantoota akka nyaataa keessa kaa'uudhaaf kan gargaaruudha. Meeshaan kun wantoota naannootti argamaniin, fo'aa bifa garaa garaa qabuutiin boca miidhagaa itti baasuudhaan kan hodhamuudha.

Kun gosa biqiltuu kan bosona keessatti argamuudha. Baalli biqiltuu kanaa xixiqqaadha. Biqiltuun kun abaaboo yookiin daraaraa godhatee jira. Bifni daraaraa isaa adii fi diimaa ifaadha. Akkasumas, gosti biqiltuu biraa naannoo biqiltuu kanaatti ni argamu.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Kun, gabatee barnootaa dha. Meeshaan kun maqaan isaa gabatee gurraacha kan jedhamu yoo ta'u, boronqii fi meeshaalee qalamaa fayyadamuun kan irratti barreeffamuu dha. Boronqiin, meeshaa barreeffamaa halluu gara garaatin qophaa'uu danda'uu fi salphaatti balleeffamuu danda'uu dha.

Konkolaataa deddeebisa uummataati. Tajaalila geejjibaa baay'ee si'ataa ta'e magaalota kanneen akka Finfinnee keessatti kannuudhaan beekama. Al tokkotti namoota hedduu kan geejjibuu fi gatii madaalawaadhaan tajaajila kan kennudha. Kanaafuu hedduu kan namatti toludha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Meeshaan manaa haalluu gurraacha qabu kun maqaan isaa jabanaa jedhmee beekama. Jabanaan buna keessatti danfisuuf kan oolu yoo ta'u, jabanaan biyyee suphee irraa kan qopheeffamuu fi ibidda keessa kaawwamuun akka jabaatu kan taasifamuu dha.

Fannoon gooftaa keenya iyyasuus Kiristoos aarsaa yookiin gatii waaqni keenya iyyasuus Kiristoos dhala namaaf jedhee kaffaleedha. Waaqayyoo Adaamiifi Hewaan akkuma uumeen gannatatti isaan galche. Isaaninis biqiltuu tokko hinnyaatinaa jedhee isaan ajaaje. Isaan garuu didanii nyaatan. Achiin jannata keessaa ari'aman.

Lafa kana irra kan jiran kun, biqiloota dha. Biqiltuun kun jirma qaqallaa akkasumas baala magariisa kan qaban yoo ta'u, kana malees biqiltuun kun daraaraa haalluu diimaa ta'e qaba. Lafti biqiltuun kun irratti marge biyyee haalluu diimaa qaba.

Mismaarri mana ittiin ijaaran sanduuqa keessatti naqamee jira. Mismaarri sanduuqa keessa jiru abbaa lakkofsa torbaati. Mismaarri sibiila jabaataa maqaan isaa ayiran jedhamu irraa tolfama. Fixeensa keessa yoo taa'ee dafee daanda'a

Timaatimiin hin bilchaatin dheedhiin jirma isaa irratti rarra'anii argamu. Timaatimiin ittoo hojjachuuf nama fayyada. Timaatimiin gosoota kuduraalee keessaa isa tokko ta'ee hojjatamuu baannan yeroo gabaabaa keessatti kan baduu danda'uudha .

Abbaan warraa fi haati warraa wal cinaa dhaabbatanii suuraa ka'aa jiru. Isaan. lachuu uffata adii bullukkoo uffatanii ulee harkatti qabataniii as ilaalaa jiru. Dudduuba isaanitti tabbi biqiltuun irra hin jirretu argama.

Baadiyyaan bakka jireenyaaf gaarummaa baay'ee qabudha. Bakki kun jireenyaaf itoo sirriitti irratti hojjetamee bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a. Kana jechuun qilleensi baadiyyaa jiru qulqulluu waanta ta'eef jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni isaaniif danda'ame bakka kanatti galuu itoo filatanii baay'ee gaariidha.

Iddoo kanatti namoota maatii taa'an abbaa manaa fi haadha mana kan taa'an argaa jirru. abbaa manaa fi haati manaa kun lamaan baay'ee gammadaa akka jiran fuula isaanii irra hima. akkasumas abbaa manaa fi haadhi manaa kun ijoollee tokko tokko baatanii kan taa'aniidha.

Meeshaan kun, daantelii kan jedhamuun beekama yoo ta'u, wanta kuula irraa hojjatamu meeshaalee xixiqqoo mana keessaa miidhagsuuf yokin uwwisuuf kan oolu dha. Daantileen yokin uwwisni meeshaalee manaa ,kuula haalluu garaa garaa qabaniin harka namaan hojjatamu.

Namoota lama mana kitaabaa keessa ta'aanii kitaaba dubbisaa jiraniidha. Namoonni kitaaba dubbisaa jiran kunneen afaan isaaniitti haguugduu godhatanii jiru. Mana kitaabaa kana keessa kitaaba gosa hedduu halluun isaa garaa garaa ta'e baay'eetu jira.

Namichi tokko firaashii irra rafan hedduu mataatti baatee deemaa jira. Namicha baatee deemu fuuldura namichi harkatti kurtuu rarraafatee deemaa jira. Kana malee, maanguddoon tokko uffata yabbuu uffatani mataa irratti huccuu adii maratanii imalaa jiru.

Qonnaan bulaan mataatti gonfoo godhatee jiru harree ba'aa baattee jirtu daandii irra oofaa jira. Harreen gidduudhaa mul'attu dinnicha kuntaala guutuu baattee deemaa jirti. Namticha harree oofaa jiruun duubatti konkolaataan lama dhaabbatee jira.

Kun barcuma mala aadaatiin hojjetameedha. Barcumni kun utubaa fi dagaleewwan isaa muka irraa boca garaa garaatiin soofamuun kan hojjetameedha. Bakki irra taa'anii fi bakki itti hirkatan immoo gogaa irraa kan hojjetameedha.

Qulqullina qaamaa fi uffata ofii eeggachuuf bishaan qofti gahaa miti. Kana jechuun keemikaalli bishaan kanatti dabalamee xurii qaama keenya irraa baasu jiraachuu qabu. Harki kun saamunaa xurii nurraa baasu baatee jira.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Daandiin baaburaa babal'achuu akka qabu namni kamiiyyuu ni barbaada! Sababni isaas geejjiba lafa irraa karaa fagoo deemuun kan imaltootaaf yeroo fi humna qusatu waan ta'eef. Daandiin kun bosona keessa qaxxaamuree adeemaa kan jirudha.

Bakki kun, bakki bishaan lafa ol ka'aa irraa gara lafa gadiitti walitti qabamee bu'aa jiruu dha. Bishaan gaara irraa bu'aa jiru kun walitti rukutaman haalluu adii fakkaatu uumeera. Gaarri bakka kana jiru biqiloota magariisan marfamee jira.

Jabanaan gosa meeshaalee manaa keessaa isa barbaachisaa mana namoota hedduu keessaa hin dhabamnedha. Jabanaan kan inni irraa hojjetamu, biyyee suphee yemmuu ta'u, innis ogeessota ogummaa isaa qabaniin faayamee, miidhagee hojjetama.

Iddoo gurgurtaa wantoota garagaraa hedduuti. iddoo kanatti faaya bareedinafi meeshaaleen manaa migiraan hodhaman hedduun jiru. meeshaan buddeen keessa olkaa'amufi uleen ni jira. suuraawwanis iddoo kanatti ni argamu. uffatawwan halluu garagaraa qabaniifi suuraan garagaraa irratti hojjatames jira.

Konkolaataa maashinii simintoo ittiin bukeessan qabudha. konkolaataan Kuni halluu keelloo Kan qabuudha. qaama Isaa keessaa iddoowwan muraasni halluu gurraacha qaba. cinaa isaatti gamoo dheeraa ijaaramaa jiru Kan hin xumuramnetu jira. manni Kuni Amma ijaaramaa Kan jiruudha.

Hanqina bishaanii hir'isuuf mootummaan irratti hojjechuu qaba! Namoonni kunneen bishaan dhugaatii barbaacha meeshaa ittiin waraaban baatanii lafa gammoojjii keessa dhaabachaa jiru. Innis iddoo bishaan ujummoodhaan harkifamee jiruttidha. Bishaan bu'uura jireenyaati!

Amantaan kiristaanaa warra pirotestaantii akka addunyaa kanaatti bakkeewwan hedduutti beekamaadha. Amantoonni amantaa kanaas haalota hedduudhaan Waaqa isaanii waaqeffatu. Waaqeffannaa isaanii keessaa tokko faarsaadha. Faarsaan akka amantichaatti galata waaqayyooti jedhanii amanu. Kanaaf yeroo faarfatan uffannaa adda ta'e uffatanii fuula waaqayyootti dhiyaatanii faarsu jechuudha.

namoota baayyatanii dhaabbachaa jiran argaa kan jirrudha. kunis maatii tokko yoo ta'an baayyinni isaanii nama jahadha. isaanis haadha , abbaa fi ijoollee afuridha. cufti isaanii iyyuu uffata aadaa uffatanii kan jiranidha.

Kompuutarri meeshaalee elektirooniksii keessaa isa tokkodha. Kompuutarri meeshaa hojiilee dhalli namaa hojjachuu hindaandeenye yookiin hojii ulfaataa meeshaa hojjatamuudha. Addunyaan kun yeroo ammaa addunyaa compuutaraa ta'aat kan isheen jirtu. Compuutarri hojii dhala namaaf salphisa.

Qotee bulaan midhaan ganna itti dadhabee facaase, waqtii bonaa irratti immoo itti dadhabee sassaabbata. Meeshaan kun meeshaa darboo jedhamu yommuu ta'u, qamadii, baaqelaa, boqqolloo fi atara ittiin qilleensatti darbachuuf kan gargaarudha.

Bidiruu namoota feetee deemaa jirtudha bidiruun namoota fi meeshaalee ulfaatoo kanneen biroos fe'ee bishaanirra Kan imaluudha. Qamoolee bishaanii gurguddaa qaamaan keessa bahuu hin dandeenye bidiruun hala salphaadhaan nu baatee nu ceesisa.

Taphni kubbaa miilaa hordoftootaa fi daawwattoota hedduu yeroo ammaa kana horatee kan jirudha. Taphataan kun hordoftoota danuun kan jaalatamuu fi taphatee moo'achuudhaan kan beekamudha. Sababii kanaaf namoota danuu biratti baay'ee jaalatama!

Addunyaan irra jiraachaa jirru nageenya ofii ishee eeggachuudhaaf waantota hedduutti dhimma bahatti. Kunis biyyoonni baay'een daandii irratti kaameraa kaa'uu fa'aati. Kanuma irraa ka'uudhaan biyyi keenyas hojii yakka ittisuu qabatteen daandiiwwaniifi bakkeewwan tajaajila hawaasummaa hedduutti kaameraa kanatti dhimma bahachuu dandeesseetti.

Dhagaawwan gosa adda addaatu juru. Kattaawwan kun kan bifa nama ajaa'ibuu fi fakkiilee nama dinqisiifachiisan ofirraa qabu. Kattaawwan kunneen akka hambaa seenaatti kan tajaajilan yommuu ta'u, ofii isaanii ol dhaabbatanii argamu.

Namoonni baay'een uffata adii uffatanii ayyaana cuuphaa kabajachaa jiru. Namichi fuuldura kanatti mul'achaa jiru mataa isaa irratti qadaada leemmatii baatee harkaan eeboo yookiin gajaraa baatee seeqaa jira. Duuba isaatti harmeen tokko dibaabee adii irra qabaa jirti.

Namoonni shubbisaa jiran kunneen. namoota aartistoota sirba afaan Oromoo ta'anii dha. Namoonni kunneen uffata aadaa Oromoo gootummaa ibsu uffatanii fi mataa isaanitti daabee godhatanii akkasumas harka isaanitti ulee qabatanii sirbaa fi shubbisaa jiru.

Biqiloonni gosoonni adda adda kanneen akka midhaanii yeroo ammaatti kan bara durii irraa haala adda ta'een tooraan dhaabuun eegalameera. Tooraan dhaabuun kunis kunuunsuuf akkasumas gidduu isaanii bishaan obaasuuf bo'oo akka argatan godha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hin danda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Faayi madda bareedina shamaarranii fi dhiirotaati. Uffannaan aadaa uummata Oromoo uffannaa baayyee miidhagaa yeroo sagantaan yookaan qophiin addaa wayii jiru kan uummatni uffatee, miidhagee ittiin bashannanudha. Ani uffannaa aadaa Oromoo baayyeen jaalladha.

nama hojii hojjachaa jiru argaa kan jirrudha. namni kun naannoo mana namaa keessa deemee meeshaalee gara garaa hawaasa sanaaf dhiyeessaa kan jirudha. kunis hojii daldaalaa keessaa isa tokko yoo ta'u bu'aa kan qabudha.

Namni kun qondaala siyaasaa beekamaa paartii Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Dr. Debretsiyoon Gabremikaa'el jedhama. Dr. Debretsiyoon taa'ee miidiyaalee garaa garaatiif ibsa kennaa jira. Duuba isaatiin alaabaan paartii ABUT fi kan mootummaa naannoo Tigiraay fannifamee jira.

Midhaan ayiidaa(tumaa)jiru. namoonnii baay'een midhaan osoo muka wajjiin jiruu lafa qulqulluu ta'e irratti gadi naqanii tumaa jiru. erga midhaan jigsinee booda loon irra oofudhaan yeroo inni bullaa'e bubbeetti kenninee erga midhaanichi qulqullaa'ee booda gara manatti galfama.

Boraatii lama ta'ee wal bira kaawwamee jirudha. Innis namni yeroo rafuufi yeroo tokko tokko ammoo yeroo hirkatee taa'ullee of jala kan kaawwatudha. Kunis kan inni irraa hojjatame; uffata fi ispoonjiidha.

Shubbisni akka aadaa Oromootti iddoo guddaa qaba. Kana jechuun namoonni baay'een waldaadhaan gurmaa'uun shubbisa godinaalee naannoo kanaa hunda shubbisuudhaan aadaa saba kanaa gama kanaan dagaagsuu irratti argamu. Kanaaf jecha weellistoonni yeroo sirba baasan jara kanatti fayyadamuudhaan uummata biraan gahatu.

Bilbilli meeshaa elektirooniksii keessaa isa tokko ta'ee, namoota fageenya irra jiraaniin walqunnamuuf gargaara. Namoonni nama fageenya irra jiruu tokkoon walqunnamuuf yookiin ergaa waliiti himuuf qaamaan osoo walbira hin dhufin qilleensarraan ergaa isaanii akka dabarfataniif gargaara

Isaan kunneen namoota adii mana tokko keessa waliin jiraataniidha. Inni dhiiraa jaarsadha. Isheen tokko immoo shamarreedha. Wal cina taa'anii isheen shamarreen sun waa jaarsichatti agarsiisaa jirti. Manni isaanii bifa ammayyaan kan ijaarameedha.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Biyya keenya keessatti warshaalee hedduutu dhaabamee jira. Warshaaleen kunneen immoo oomisha baay'ee hojjetu. Yeroo oomisha kana hojjetan immoo humna namaa baay'ee waanta barbaadaniif carraa hojii guddaa jiraattota naannoo sanaatiif uumuu danda'aniiru.

Afuuffeewwan qilleensaan guutaman hedduun walitti foo'amanii kara misirroonni keessa darban ittiin faayefamanii jiru. Lafa irratti uffanni bifti isaa garmalee diimaa ta'e hafamee jira. Afuuffeewwan qilleensa guutamanii fannifaman hunduu bifti isaanii adiidha.

Manni rifeensaa iddoo yookiin bakka namoonni rifeensa mataa isaanii itti sirreeffatan yookiin tolfataniidha. Manni rifeensaa gola miidhagina namootaati. Manni rifeensaa iddoo namoonni itti miidhaganiidha. Rifeensi mataa keenyaa osoon muramne ta'ee garmalee dheerateetu fokkisa.

Daa'imman walitti qabamanii barachaa jiraniidha. dubartiin tokko fuundura isaanii dhaabattee qubee lakkoofsisaa isaan barsiisaa jirti. iddoon. isaan itti barachaa Jiran urufa ta'ee Kan dallaan muka goggogaadhaan itti inaarameedha. daa'imman Kana keessaa muraasni duuba isaanii ilaalaa jiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha namoonni oomishaniidha . Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kophee gurraachi jalli isaa adiin wal maddii taa'anii jiru. Kophee lachanuu lafa irra taa'anii jiru. Funyoon kopheen ittiin hidhamu gurraachadha. Kophee duuba biqiltuun meeshaa irra dhaabbatee jira .Kopheen as irra jiru kun haaraadha.

Itoophiyaan durii kaasee hanga har'aatti alaabaa halluun isaa walfakkatu garuu mallattooleen isa irratti argamu immoo gara gara kan ta'een jiraachaa har'a gahuu dandeesseetti. Hiikti alaabaa kana irratti kennamu immoo walitti dhiheenya qabaatus garagarummaa qaba.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Alaabaawwan halluu walfakkaataa qaban garuu aasxaa Fi Boca garagaraa qabaniidha halluun alaabaawwan kanaa hundaatuu jalaa gara oliitti diimaa, keelloofi magariisadha. Alaabaawwan mootummaa yeroo durii fi Kan ammaa halluudhaan walfakkaatanis aasxaan gidduu isaanitti argamu garagaraa.

Kabaja guyyaa dhalootaa irratti mana yookaan kutaa baay'ee miidhagfamee jirudha. Namoonni yeroo ayyaana dhalootaa isaanii kabajan ollaa, firaa fi hiriyyaa isaanii waamuun haala ho'aa ta'een guyyaa dhaloota isaanii yaadachaa fi kabajaa oolu.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Kun gosa mukaa kan maqaan isaa shimala jedhamuun beekamuudha. Shimalli bakka tokkotti wa horuun kan guddatuudha. Shimalli muka jabina qabu kan faayidaa garaa garaa qabuudha. Mukni daandii cinatti guddatee jira.

Dallaa sibiilaa gabatee adii irratti barreeffamni ' Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti Kutaa Magaalaa Araadaatti Buufata Fayyaa Jaan Meedaa ' kan jedhu afaan Amaaraan barreeffamee jira. Barreeffama jalatti lakkoofsi bilbilaa taa'ee jira.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan ni baqatu.

Bakki kun, addabaabaayii bal'aa ta'e magaalaa walakkaatti argamu yoo ta'u, addabaabaayiin kun dhagaa koobil istoonii jedhamuun waamamu irraa hojjatame. Dhagaan kun sibiilota garaa garaan soofamuun lafa faana walqixxaatee yokin mijeeffamee akka galu taasifama.

Wanti farda fayyadamuun harkifamaa jiru kun, konkolaataa gaarii jedhamuun beekamuu dha. Gaariin waan humna fardaa fayyadamuun socho'u baadiyaa fi magaalota xixiqqoo keessatti meeshaalee garaa garaa kan akka mukaa fi midhaanii geejibsiisuuf fayyaduu dha.

Shamarreen shaarbii magariisa uffattee taa'aa jirtu daa'imman fuuldura ishee taa'aa jiranitti dubbachaa ykn haasa'aa jirti. Haadholii biroon daa'imman haammatanii taa'aa jiru. Daa'imti xiqqoon taa'aa jiru tokko ruuzii saafaa sibiilaa keessa jiru harkaan borcaa jira.

Bishaan dhugaatii qulqulluu argachuun dhala namaatiif baay'ee murteessaadha. Biyya keenya keessatti namoonni baay'een waanta kana dhabuudhaan dhukkuboota hedduudhaaf saaxilamuu danda'aniiru. Haa ta'u malee naannoolee kaanitti immoo bishaan qulqulluu waraabbachuudhaan ittiin jiraachaa kan jiran namoota hedduudha.

Alaabaan mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaabaan faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabaadha.

Wanti amma as irratti argamaa jiru kun nyaata wantoota addaa addaa taa'antu jira. nyaanni nyaata dheedhii kannee akka timaatimii, abukaadoo fi kan kanaa fakkaatanfaa taateetu argama jira. nyaanni uummata Oromoo biratti baay'ee kan jaallatamuudha.

Isaan suuraa irratti muldhatan kunniin shubbistoota jedhamu. Shubbistoonni kunniin uffata aadaa uffatanii shubbisaa jiru. Yeroo sirboonni garaa garaa sirbamu shubbistoonni ni shubbisu. Barbaachisummaan shubbistootaa sirba keessatti qabu keessaa tokko hawatamummaa sirbichaa dabaluudha.

Geetaachoon Raddaa nama siyaasaa biyya kana keessatti beekamtii guddaa qabudha. Namni kun bara hojii isaa mootummaa darbe keessatti amanamummaa dhaabichaa haala eeggateen wajjin hojjechaa tureera. Ammas mootummaa biyya kana bulchaa jiru wajjin hojjechaa jira.

Biyyi keenya bosona hedduu qabaachuu ishee irraa kan ka'e namoonni baay'een oomisha dammaa irratti bobba'anii hojjechuudhaan fayyadamoo ta'aa jiru. Kana jechuun Gaagura aadaafi ammayyaatti fayyadamuudhaan kanniisa horsiisanii damma irraa argatu. Kun immoo madda galii guddaadha.

Teessoo hedduutu mana keessa jira. teessoowwan irra taa'uuf ta'anii Fi minjaalawwan hedduutu mana tokko keessa jira. gara fuulduraatti gabateen irratti barreessuuf ta'u Kan halluu magariisa qabutu Jira. manni Kuni Kan keessatti barnoonni kennamuudha.

Dubartoota huccuu bifa garagaraa uffatanii jiraniidha. dubartoonni Kun haala baay'ee bareedaa ta'een uffatanii Kan Jiran yoo ta'u mormaafi adda isaanii irratti faaya bareedina godhatanii jiru. duuba isaanii lafa halluu adii qabuufi nama lukni Isaa qofti mul'atutu Jira.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Shamarran aadaa biyyaa yookiin saba tokkoo miidhagsuu yookiin bareechuu keessatti gaheen isaanii olaanaadha. Shamarran karaa baay'eedhaan aadaa saba tokkoo addunyaatti beeksisuu danda'u. Fakkeenyaf uffata aadaa saba tokkooti, agarsiisa garaa garaatiin

Oromoon hidhamtoota siyyaasaa, miidhamtoota bilisummaa fi hayyoota hedduu kan dhabdedha. Namoonni kun seeraan yoo beekamuudhaa baatan iyyuu seenaadhaan kan dagataman miti! Biyya isaanii dhiigaan tiksuudhaan Alaabaa biyya Oromiyaa kan hundeessanidha.

Kophee bareedaa halluu adii qabu kan gubbaan isaa immoo halluu bifa biraa qabuudha. Kopheen kun lafa hafatni halluu magariisa qabu hafamee jiru irra ta'aa jira. Kophee kana lamaan irra uffati harkaa halluu adii qabu kaawwamee jira.

Namoonni kunneen, namoota dargaggoota naannoo Oromiyaa keessatti argaman yoo ta'u, namoonni yokin dargaggoonni kunneen naannoo keessatti leenjii waraanaa fudhachaa jiru. Dargaggoonni kunneen, uffata walfakkaataa haalluu:gurraacha ,adii fi diimaa qabu uffatanii jru leenjii fudhachaa jiru.

Shamarran uffata aadaaOromoon faayaman hedduun gamtaan shaggooyyee sirbaa jiru. Isaan keessaa shamarran sadi afaan bananii waaq ilaalaa jiru. Kana malees, adda irratti faaya callee hidhatanii jiru. Shamarran takka shaarpii gurraacha mataatti haguuggattee sirbaa jirti.

Shamarree bareedduu magaala lookoon harkaan boqoo ykn fuula ishee qabattee dhaabbattee seeqaa jirti. Kana malees, harka ishee lachuu irraa faaya meetii irraa tolfame hedduu hidhattee jirti. Callees morma irraa ni qabdi.

Geejibni wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo garaa iddoo biraatti ittiin socho'uudha. Geejibni bakka bakka lamatti qoodama. Isaanis, geejiba ammayyaafi geejiba aadaati. Geejiba ammayyaa kan jennuun kanneen akka xiyyaaraa, konkolaataa, baaburafi diinooti.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Luka namaati luka lama Kan qeensi isaa hundi dibata halluu diimaa qabu dibamee jiruudha. Luka kan lamaan Isaa irratti faaya miidhaginaa halluu adii qabutu hidhamee jira. Faaya jechuun Kan miidhaginaa iddoo qaama gargaraatti hidhatamuudha.

Maangoon nyaata firee mukaati. Biqiltuun kun baay'ee guddachuu waanta danda'uuf qilleensa naannoo tasgabbeessuu keessattis qooda mataa isaa qaba. Kana malees hanga biyya alaatti gurguramuudhaan biyya kanaaf illee sharafa alaa argamsiisuu danda'eera jechuudha.

Isaan kun ijoollee daa'imman nama afurii fi dubartii daa'imman kana tajaajiltu kan isaan cinatti argamtudha. Meeshaalee fi gosti nyaataa daa'imman kanaaf qopheeffamu kanneen akka: hanqaaquu, zayitii fi kanneen biroo minjaala kana irratti argama.

Daggala haphataa keessa mukti mataa hanga mudhiitti baalan guutame tokko kophaa isaa dhaabbatee jira. Jalli muka kanaa marga yookin tusiin kan guutameedha. Muka kophaa dhaabatee jiruu. Achitti daggalli yabbuun ni argama.

Kun mana gurgurtaa wantoota garaa garaati. Baay'inaan wantoonni nyaataaf oolan keeshaa adiitti naqamanii dhaabamanii jiru. Keeshaawwan hedduutu tuulamee jira. Guuboon shimala irraa hojjetames fannifamee jira. Dubartiin meeshaalee kanneen gurgurtu manicha keessa teessee jirti.

Namoonni fedhii qaban irratti hundaa'an teessuma bocaa fi bifa garaa garaa qabu hojjechiifachuu barbaadu. Taa'umsi kun mukaa fi uffata lallaafaa irraa kan hojjetamu yoo ta'u, faaya garaa garaan kan miidhagfamee jirudha.

Namoonni gareen ta'anii fardeen sakarsiisaa jiru. Namichi fuuldura irra jiru farda inni yaabbatee jiru miila lama samiitti olkaastee luka lamaan duuban dhaabbattee jirti. Fardeen hundumtuu kooraa kuula diimaa irraa hojjatameen faayamaniiru.

Kun qodaa dhugaatiin keessa kaa'amuudha. Qodaan kun pilaastikii irraa kan hojjetame ta'ee qaruuraan dhugaatii keessa naqamee jira. Qodaan kun qaruuraa dhugaatii kana digdamii afur qabachuu danda'a. Dhugaatiin keessa kaa'amee jira biiraa Beddelleeti.

Manneen nyaataa haala gaariidhaan hojjetan biratti maamilli isaanii gammachuudhaan fayyadamee deema. Kanaaf maamila ofii qabachuudhaaf namoonni daldala kana irratti bobba'anii jiran ofeeggannoo guddaadhaan hojjechuu qabu. Kana hojii irra yoo oolchan guddina ariifachiisaa galmeessisuu danda'u.

Bakki kun, bakka bashannanaa daa'imman keessatti bashannanii dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni akkasumas pilaastikoonni haalluu gosa garaa garaa fi wal makaa qaban kan argaman yoo ta'u, pilaastikoonni kun bakka daa'imman sochii garaa garaa itti godhanii dha.

Magaalaan bakka jireenyaaf baay'ee mijataa kan ta'edha. Kana jechuun uummanni naannoo sana jiraatu jireenya isaa haala salphaadhaan gaggeeffata. Kana jechuun waantota jireenya isaatiif isa barbaachisu hunda bakka sanaa argachuu waanta danda'uuf gammachuu guddaa qabaachuudhaan beekamu.

Iddoon amma suuraan isaa as irratti argamaa jiru kun mana ciisichaa ykn mana siree kan jedhamuudha. manni ciisichaa kun kan baay'ee bareedaa fi kan baay'ee miidhagaa namoonni yeroo achi kan bulanidha.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessumni wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Namoonni agarsiisa garaa garaa miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaa fi kan mootummaa irratti agarsiisan yeroo ammaa kana mirga guutuu argatanii jiru. Isaan kun uffata agarsiisaa kana uffatanii sirna isaanii eeganii dhaabachaa jiru.

Mana baay'ee bareedaa ta'edha. keessi Isaa halluu adiidhaan Kan ijaarameedha. teessoon irra taa'an halluu gurraacha qabu mana Kana keessatti argama. minjaalli bal'aan halluu sadi(adii, diimaafi gurraacha) qabutokko jira. iddoon taa'an minjaalli iddoon meeshaa olkaa'an hedduutu Jira.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Kun, bakka uumamaa baay'ee haw'ataa fi bareedaa ta'ee dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni gosaan fi amalaan garaa gara ta'an kan argaman yoo ta'u, lagni guddaanis biqiloota kana gidduu ni darba. Bakki kun, lafa gaaran marfamee lafa gadi dhooqaa keessa jiruu dha.

Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een waantota hedduu irraa teessoo hojjetatanii itti fayyadamu. Kanneen keessaa baay'ee baramaa kan ta'e kan muka irraa hojjetamudha. Teessoon muka irraa hojjetamu gatiin isaas salphaa waanta ta'eef namoota baay'eetu itti fayyadama. Kana malees akka aadaatti kan gogaa irraa hojjetamus jira.

Manni jireenyaa oolu karaalee hedduun bifaa fi boca garaa garaan ijaaramuu ni danda'a. Manni kun kutaalee adda addaa kan qabuu fi kireessuudhaan akka madda galiitti kan tajaajiludha. Balbala isaa irra fakkiin namaa ni jira.

Kitaabni kuusaa yookiin galmee barreeffamaa yookiin beekumsaa guddaadhan. Kitaabni madda beekumsaati. Kitaabni kan barraa'u hayyoota yookiin beektotaan fi qorannoo fi qo'annoo bal'aan erga irratti godhameeti. Namoonnis kitaaba kan dubbisaniif beekumsa irraa argachuuf.

Sololiyaan takka kophaa ishee dirree yookiin hurufa bal'aa diriira irra dhaabbattee jirti. Isheenis gara mataatiin diimtuu yemmuu taatu qaamni ishee gara gadii halluu booradha. Hurufa bal'aa margaan guutamee jiru irra dhaabbattee jirti.

Muummichi ministeera ammaa biyya Itoophiyaa bulchu, Dookter Abiyyi Ahmeed jedhamuudhaan waamamu. Dr. Abiyyi biyyoota hedduu waliin hariiroo uumuudhaan guddina dinagdeef hedduu gumaachaa nama jiranidha. Iddoon isaan amma jiran bakka Alaabaan baay'ee jirudha.

Shaamarran addunyaa kana irra jiraatan faaya miidhaginaa hedduu fayyadamuudhaan jireenya isaanii adeemsifatu. Kanaaf shaamarran biyya keenyaas keessumaa Oromoonni faaya aadaa hedduu waanta qabaniif ittiin miidhaganii sabboonummaa isaanii eegsifatu. Kun immoo warreen faaya kana gurgurataniifis madda galii ta'uu danda'eera.

Mala aadaatiin gaafa midhaan dhoofnu sangoota yookaan gosa horii naannoo keenyatti beekamaa ta'e irra akka naanna'an taasisuuni. Namoonnis gaafa kana godhan horii sana duukaa ulee qabatanii deemuun sangoota irra naannessu.

Namoonni baay'een Foon yeroo nyaatan gammachuu guddaadhaan ta'aniitu. Haata'u malee Foon kana nyaachuun biyya kana keessatti namoota galii guddaa qabaniin malee waanta yaadamu miti. Sababiin isaas qaala'insa jireenyaa biyya kana mudatee jiruuf jechuudha. Hunduu ituma nyaachuu barbaaduu humna isaatiif jecha ilaalee bira darba.

Shamarreen magaalli miidhagduun uffata aadaa habashaa uffattee jirtu buna siniitti buusaa jirti. Buna buusaa jirtu cinaatti daabboon hin muramin masoobii keessa taa'ee jira. Meeshaan siniin irra taa'ee jiru marga jiidhaan jala hafamee jira.

Namoota lama uffata walfakkaataa uffatanii Jiraniidha. inni tokko dhiira isheen tokko immoo dubartiidha. duuba isaanitti golgaatu jira. suuraawwan qulqulloota mana amantaa ortodoksiitti beekaman dudduuba isaanitti fannifamanii jiru. namoonni Kuni lamaan Akka seeraa mana amantaa ortodoksiitti gaa'ela godhachaa Kan jiraniidha.

Goodaa yookiin dirree tokko jallisii qofaan osoo hin taane, ujummoo bishaaniitiin illee misoomsuun ni danda'ama. Namoonni kunneen ujummoodhaan midhaan faca'ee jiru bishaan obaasaa kan jiranidha. Kunis yeroo dhiyootti midhaan kun akka gahuuf kan gargaarudha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Muummeen Ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ministeera dhimma alaa Suudaan kaabaa waliin luka wal irra naqatanii taa'aa jiru. Dudduuba isaanitti alaabaan biyya isaanii fannifameera. Minjaala jidduu isaanitti argamu irratti abaaboon dhaabbateera.

Aadaa fi duudhaa isaanii namoonni jaalatan sirna uffata uummataa fi qomoo isaaniin agarsiisu. Namichi kun uffata aadaa uffatee naannoo haroo uumamaa kan dhaabachaa jirudha. Innis jinfuu qabatee bashannanaaf kan achi deemeerudha.

Firiin mukaa kun, maqaan isaa avokaadoo jedhama. Avokaadoon firii mukaa nyaataf ooluu fi dhangaalee nyaataa pirootinii fi faatii hamma guddaan kan of keessaa qabuu dha. Avokaadoo firii fayyaa qaama namaaf hedduu fayyaduu dha.

Irreechi ayyaana galateeffanaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Haacaaluun Hundeessaa Artistii beekamaa Oromoo yoo ta'u, nama seenaan malee qaamaan hin jirredha. Rifeensa leencaa mataa isaa irraa fi eebboo harka isaa irraa qabatee yeroo baay'ee nama sirbuun beekamu dha.

Allaattiin lubbuu qabeeyyii keessaa tokko taatee, kan baallee yookiin koochoo qabduufi samii keessaa balali'uu dandeessudha. Allaattiiwwan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni; makoodii yookiin gugee, simbira, culullee, guchii, daakkiyyee, gogorriifi kanneen kana fakkaatanidha.

Kunneen namoota toora galanii riqicha irraan galaana irra ce'aa jiraniidha. Duuba isaaniitiin bakka magariisaafi manneen boca garaa garaatiin ijaaramanii jirantu jira. Namoonni kunneen rooba keessa deemaa kan jiran yoo ta'u, dibaabee qabatanii jiru.

Dhalli namaa waantota hedduu nyaatee jiraata. Nyaanni inni nyaatus kan fayyaa isaaf gaarii ta'e kan akka buuphaa fa'aa isaan ijoodha. Kana malees Fooniifi kuduraalee biroo kan nyaatu yeroo ta'u; warreen kana immoo ofii isaatii oomishatee nyaata.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Yeroo ammaa kana tajaajilli namummaa kallattii hedduudhaan namootaaf kennamaa jira. Isaan keessaa waanta yeroo baay'ee qaama keenya irraa yoo qulqullaa'uu baate foolii badaa uumuu danda'u bobaa namaatiif falli gahaan kennamaa jira. Isaanis waantota ittiin qulqulleessan fayyaa namaa hubuu kan hin dandeenye uumameera.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka wanti bitamu marti itti argamuudha.

Teessuma nama lamaa ol baachuu danda'uutu naannoo meeshaalee adda addaa ta'aa jira. Teessumni kun dibata halluu isaa hin jijjiirreen dibamee halluu isaa ganamaa qabatee jira. Naannoo teessuma kanaa meeshaalee kanneen biroon illee jiru.

Teessumni kun teessuma bareedaa abbaa nama tokkoo kan taheedha. teessumni miilla afur qaba. teessumni kun teessuma abbaa ispoonjii kan ta'eedha. akkasumas teessumni kun muka irraa kan hojjetameedha. teessumni kun teessumni isaa ispoonjii bifa gurraacha kan qabuudha.

Raafuu maramaan reefu ga'aa jiru ooyiruu guutuu irra dhaabbateee jira. Raafuu maramaan gosoota kuduraa keessa tokko ta'ee baala maramaa kan qabuudha. Ooyiruu raafuu maramaa dhaabbateen gamatti mukti guddaan tokko ni argama.

Uummatni addunyaa ogummaa qabuun wal irratti hirkatee kan jiraatudha. Dubartoonni kunneen daldaltoota muduraa fi kuduraalee yoo ta'an, namoota fayyadamaniif dhiyeessanii jiru. Innis madda galii isaanii ta'uun kan isaan tajaajilu dha.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Kopheen dhala namaatiif waanta baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jecha namoonni baay'een xiqqaa hanga guddaatti waanta kana hidhatee adeema. Kophee hidhachuun fayyaa namaatiif gaarii ta'uusaas ogeeyyii fayyaatiin yeroo baay'ee gorfama. Kanaaf hamma namaaf danda'ametti hojii irra oolchuun baay'ee gaariidha.

Mootummaa fi siyyaasni waantota gargar bahanii hubatamuu hin dandeenyedha. Mootummaan biyya tokko bulchuuf aangoo nama fudhatu yommuu ta'u, siyyaasni immoo sirna mootummaan aangoo fi itti gaafatamummaa fudhatu kan agarsiisu dha.

Suuraan kun kan agarsiisu konkolaataa baay'ee miidhagaa fi gatii qaalii ta'edha. Hedduu kan bareeduu fi hawwisiisaa ta'edha. Yeroo gabaabaa keessatti bakkeewwan baay'ee fagoo ta'an ittiin imaluuf kan tajaajiluu fi saffisa olaanaa kan qabudha.

Bakki daldalaa Itoophiyaa keessatti bakka gabaa qofaa osoo hin taane, daandii fi karaalee gurguddoo irrattis ni gaggeeffama. Kunis yeroo baay'ee sirna bittaa fi gurgurtaa kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kan haammatudha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Nyaanni aadaa Oromoo adda adda kanneen akka marqaa, cukkoo, qincee fi kaneen kana fakkaatan fakkii irra ni jiru. Jalaan barreeffamni afaan Ingiliiziin fi Afaan Oromoon ' Nyaata Aadaa Oromoo ' jedhu barreeffamee jira.

Gamoon guddaan kun, bakka yaadannoo gootota waraana Aduwaati. Bakka kanatti siidaawwan gootota garaa garaa akkasumas wantoonni biroo yoo ta'an magaalaa Finfinnee naannoo Piyaassa jedhamu keesatti ijaaramee. Waraanni Adwaa wraana bara 1896 Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduutti gaggeeffamee fi injifannoo Itoophiyaatin xumuramee dha.

Kopheen kan hojjatamu gosoota meeshaalee adda addaa kan akka pilaastikaa, gogaa bineeldotaa irra caalaan isaanii immoo gosa meeshaalee pooliimarii jedhaman irraatidha. Isaan kun bu'aa oomisha industirii kanneen warshaa keessaa bahaniiti.

Kan argaa jirru kun nama kan taatedha. Nama keessaa immoo saalaan dhalaa kan taate yemmuu taatu uffata aadaa uffattee jabanaa buna ittin buusan harka isheetti qabatee taa'aa kan jirtudha. Akkasuma illee baarjaan ishee bira jiru kun buna kan ibsudha

Barattoonni daree keessatti hirmaachuudhaaf barsiisonni jalqaba barattoota isaanii haala gaariidhaan barsiisuu qabu. Barattoonni sirriitti daree keessatti akka hirmaataniifi ciminaan barnoota isaanii akka hordofan isaan gargaaruu danda'a. Kanaaf manneen barnootaa hundumtuu haala barattoota isaanii hordofuun dirqama ta'uu qaba.

Kun biqiltuu mangoo heddumminaan bakka tokkotti guddifamaa jiruudha. Biqiltuun mangoo kun buqqifamee bakka biraatti geeffamee dhaabamuu akka danda'utti kan guddifamaa jiruudha. Bakki itti guddifamaa jiru kun kallattii hundaan golgamee jira.

Konkolaataan fe'umsaa guddaan daandii irratti wal cinaa darbaa jiru. Namichi tokko kophaa isaa moggaa daandii qabatee as deemaa jira. Gubbaan samii irratti sararii burreen daandii qaxxaamuree darbu mul'achaa jira .

Daldaltoonni waantota garaa garaa gurguran mana kana keessatti ni argamu. Mana kana bukkeetti immoo manni kompiitaraa waraqaa irratti barreeffama koppii gochuu danda'an ni argama. Madda galii hojjettoota lamaanii ta'uun tajaajila.

Manni kun mana suphaa meeshaalee elektirooniksii fi mana gurgurtaa elektirooniksii yoo ta'u, meeshaaleen elektirooniksii suphamanii fi gurguraman kun kan akka:kompiitara laaptooppii, kompiitara deesktooppii, bilbila harkaa, raadiyoo, teleevizyinii fi kanneen biroo gosa garaa garaa hedduu dha.

Qochoo Oromoo jedhamee kan beekamu akka biyya kanaatti waggaa keessatti yeroo baay'ee waktii tokko qofa keessa nyaatama. Yeroo waktiin isaa gahus namoonni hawwii guddaadhaan waanta eeggataniif gammachuudhaan nyaatu. Gabaa keessattis gatiin isaa madaalawaa waanta ta'eef namoonni baay'een bitatanii itti fayyadamu.

Mana bareedina rifeensaa kan dhiiraa keessatti namni rifeensa sirreessu tokko daa'ima tokkoof rifeensa isaa sirreessaa jira. Akkasumallee mana rifeensaa kana keessa mucaan durbaa tokko namicha rifeensa sirreessu duuba dhaabbachaa jirti.

Dhagaa ijaarsa manaaf tajaajiluudha. meeshaan ijaarsaa kun bishaan, simmintoo fi dhagaa xixiqqaa ta'aan irra tolfama. dhagaan halluun isaa adii kun boolla sadii itti gochuun tolfama. Boolli isaa sadan kunneen hundi isaanii wal hin qixan.

Iddoon kuni iddoo gabaati. Naannoo kanatti sirni bittaa fi gurgurtaa kan gaggeeffamaa jiruudha. Namootni hedduun iddoo kana dhaabbachaa kan jiraniidha. Meeshaalee hedduun kan haalluu garagaraa qaban naannoo kana ni jiru.

Oomishaaleen kunneen oomishaalee dibata mataa faayidaa garaa garaa rifeensaaf qabanii dha. Oomishaaleen dibataa kun rifeensa mataa qulqulleessuuf akkasumas rifeensi mataa akka maramuu kan taasisuu dha. Dibatni oomisha ocholonii irra kan qophaa'e dha.

Moggaa haroo irratti yaaballi hedduu tarree galanii taa'aa jiru. Yaabaloonni kunneen meeshaa naannootti argaman kanneen akka muka fi baala irraa kan tolfamaniidha. Qarqara haroo irratti ijoolleen qaama fi uffata isaanii miiccachaa jiru.

Daa'imman walitti qabamanii dhaabachaa jiraniidha. daa'immaan walitti dhaabatanii Jiran Kun harki caalu uffata halluu adii qabu uffatanii jiru. muraasni isaanii garuu uffata halluu keelloo qabu uffatanii jiru. barsiisonni uffata seeraa barsiisota uffatanii Jiranis jiru.

Kun dargaggoo uffata ammayyaa miidhagaa ta'e uffatee jiruudha. Dargaggoon kun kofoo bifa gurraacha qabu, qomee bifa adii qabuu fi kophee bifa adii qabu uffatee jira. Harka isaa lamaan giphii kofoo isaa keessa kaa'atee jira.

Mirindaan dhugaatii lallaafaa yookin alkoolii hin qabne keessa isa tokko. Innis hir'ina dhiigaa guutuuf oola. Yeroo hedduu namootni dhukkubsatan akka dhugan ni gorfama. Namichi harka tokkoon mirindaa qabee taa'aa jira.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Sibiila faayya harkaa ta'e kan maqaan isaa micciirraa jedhamee waamamuudha. Micciirraan kun faayya aadaa qeerroo fi qarree Oromoo biratti baay'ee beekamuudha. Micciirraa kun sibiila akka danaa geengootti maramee harka irratti kaawwatama.

namoota baayyatanii galma tokko keessatti argaman argaa kan jirruu fi namoonni kunneen ammoo qaama nagaa eegisisan yookaan poolisootadha. poolisoonni kunneen ammoo uffata seeraa isaanii uffatanii wal tajjii irratti hirmaachaa kan jiranidha.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Meeshaaleen mana meeshaalee dhalli namaa mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Taphattoonni kubbaa miilaa akka addunyaa keenyaatti baay'ee leellifamoodha. Kana jechuun namoonni hedduun deeggaraa kubbaa miilaa waanta ta'aniif taphattoota kana maqaa isaaniitiin beekuudhaan miira isaaniif qaban ibsatu. Kun immoo taphattoonni kun dandeettii isaanii irratti hundaa'uudhaan dorgomaa akka isaan ta'an taasisuu danda'eera.

Namootni baay'en konkolaataa yaabbatanii kan jiraniidha. Konkolaataa kana irratti alaaban waraana bilisummaa Oromoo dhaabbatee kan jiruudha. Namootni tokko tokko suuraa namoota konkolaataa irra jiranii kaasaa jiru. Mukni tokko duuba konkolaataa kanaa kan jiruudha.

Aadaa fi duudhaa naannoo ofii ibsuuf uffata aadaa uffachuun qofti gahaa miti. Dubartiin kun uffata aadaa kan bifti isaa adii ta'e biratti meeshaa muuziqaa gitaara jedhamu of bira keessee jirti.

Gosti dhugaatii "VIMTO" jedhamu halluu gurraacha kan qabuu fi qaruuraa waan keessi isaa mul'isu kan mul'isuudha. Qadaadni isaas sibiila irraa kan hojjatamee fi halluu wal fakkaataa kookaa kollaa waliin qaba.

Daandii gamatti mukkeen gaggabaaboo jala baanarii dheeraa irratti barreefamni ' Baarii fi Reestooraantii Firiizoonaa ' jedhu Afaan Oromoon barreefamee jira. Baaanarii kana irratti gosti nyaataa adda addaa ni aragama. Daandiin mul'achaa jiru kan cirrachaati.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hin danda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Mukkeen baala qaqallaa dallaa jala dhaabbatanii jiran . Qaawwa dallaa keessaan mooraa ykn oddoo keessatti manni ni argama . Kana malees, Sararri ibsaa mukkeen dallaa jala dhaabbatan keessa qaxxaamuree darba .

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Fincaa'aan bishaanii lafa keessaa asii ol fincaa'aa jira. Fincaa'aan kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannawaa kutaa magaalaa kiiloo afuriitti kan argamuudha. Gidduu isaa irra siidaan ol dheeraan mataa irraa leenca qabu jira.

Odeeffannoon bara durii irraa kaasee kan ture gaazexaadhaan kan darbu ture. Amma garuu sababa babal'ina kompiitaraa fi bilbilaa hir'achaa dhufeera. Gaazexaan kun odeeffannoo wayitaawaa kan akka beeksisa hojii beeksisuuf gargaara.

Kitaabni " siyaasa Oromoo" imala abdii kutaachiisaa egeree abdachiisaa waliin qabatee dubbistootaaf kan dhiyaatedha. Wal'aansoo fi qabsoon gootonni hedduun irratti lubbuu isaanii dhaban kitaaba kana keessaa ni argama. Hayyoonni barreessuudhaan dhiyeessanii jiru.

Yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa mootummaan dhimma qonnaa irratti kenneen naannoo magaalaatti qonna magaalaa jedhamuudhaan namoonni hedduun fayyadamoo ta'aa jiru. Waanti kun immoo jiraattonni manuma jireenyaa isaaniitti mooraa isaanii keessatti waantota sasalphaa kan akka raafuu fa'aa dhaabuudhaan nyaataaf dhiyeeffachuu danda'aniiru.

Daa'ima qoricha fayyaa fudhachaa jiruudha. Qoricha kana namni harkaan qabee afaan daa'imaa keessatti buusaa kan jiruudha. Akka barreeffamee jirutti qorichi kuni qoricha tallallii dhibee pooliyoo ittisuuf kennamuudha. Daa'imni qoricha kana fudhachaa jiru dugdaan ciiseeti.

Namichi tokko alangee gateettii isaatirra olkaawatee dhaabbachaa jira. Namichi kuni uffata aadaa Oromoo uffatee dhaabbachaa jira. Duuba namicha kanaatti manneen kan jiraniidha. Gaaddidduun namootaa duuba namicha dhaabbachaa jiru kanaa kan jiruudha.

Kun gosa aannanii kan bifa ammayyaatiin warshaa keessatti qophaa'e yoo ta'u, maqaan aannan kanaa Aannan Shaa'olaa jedhama. Qaruuraa sadiitti naqamee kaa'amee jira. Qaruuraa kanneen irratti maqaafi odeeffannoon waa'ee aannan kanaa maxxanfamee jira.

Itoophiyaan biyya saba hedduu aadaa garaa garaa waliin qabdudha. Dubartiin kun uffata aadaa naannoo ishii uffattee teessuma irra taa'aa kan jirtudha. Ishiinis miidhagina kan qabdu, rifeensa ishee gara duubaatti qabdee kan jirtudha!

Weellisaa beekamaa afaan Oromoo yommuu ta'u maqaan isaa Dinqiisaa Dabalaa jedhama. Dinqiisaan Dabalaa sirboota afaan Oromoo hedduu kan hojjete yommuu ta'u sirboonni inni hojjetes uummata Oromoo biratti dinqisiifannaa fi jaallatamummaa guddaa argatanii jiru.

Kopheen waantota hedduu irraa hojjetamuu danda'a. Haata'u malee kan gogaa loonii irraa hojjetamu cimina guddaa waanta qabuuf namoota baay'eetu itti fayyadama. Kanaaf warshaan kopheewwan kana oomishus maamila hedduu waanta qabuuf hojii isaa yeroo hunda fooyyeffachuudhaan tajaajilamtoota biraan gaha.

Leenci bineensota bosonaa keessaa isa tokkoodha. Leenci mootii bineensotaati. Bineensota soorattoo fooni keessaa inni tokko leenca. Leenci irra baay'inaan naannoo lafa margeen dhedheeroo jiraata. Qaama isaa gara fulduraa irraa rifeensa dheeraa qaba.

Uffannaan aadaa uummata tokkoo, eenyummaa, duudhaa fi seenaa hawaasa sanaa kan ibsudha yookaan bakka bu'udha. Uffannaan aadaa Kun, kan warra amantaa kiristaanaa hordofanii mallattoo fannoo yesuus kiristoos kan of irraa qabudha.

Namoonni mana daldala bunaa qaban keessattuu dubartoonni bakka hojii isaaniitti gaafa argaman wantoota hedduu guuttachuu qabu. Buna sana namaaf dhiyeessuu qofaa osoo hin taane, fuula ifaa ta'een maamiloota simachuu qabdi.

Hurufa yookiin dirree ballaa irratti biqiltuun gara mataan baala hedduu qabdu dhaabattee jirti. Hurufa irratti bishaan iddoo adda addaatti qocamanii jiru. Lafti isaa gosa margaa aarrittaa jedhamuun uuwwifamee jira .

Manneen barnootaa oolmaa daa'immanii keessatti meeshaalee elektirooniksiitiin barattoota barsiisuun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun barattoonni mana barnootaa sadarkaa kana irratti waanta akkasiitiin fayyadamuun akka addunyaatti dorgomaa akka isaan ta'an taasisa.

Itoophiyaan uummata aadaa isaa meeshaalee mana keessan illee ibsatan ni qabdi. Shiniin kun bocaa fi halluu addaa kan qabu yommuu ta'u, namoota aadaa isaanii ittiin ibsatanii fi jaalataniif kan dhiyaatuudha.

Meeshaaleen teekinooloojii haaraan dhufuun, waantota hedduu humna namaa fixanii fi waantota yeroo namaa qisaasessuu danda'an kan salphisedha. Meeshaaleen kunneen bu'aa qorannoo fi argannoo hayyoota keenya addunyaa kanaa waggoota dheeraaf dhama'aa turaniiti.

Qamadii yookiin garbuu sararaan faca'ee reefu biqilaa jiru. Qamadii yookan garbuu sararaan facaasuun maloota qonnaa ammayyaa keessaa isa tokko. Innis qisaasa'a lafaa hambisuun oomishaa fi oomishtummaan kan duraa caala akka dabalu taasisa.

namni asirratti argamu kun gaazexeessa yeroo ammaa kana fudhatama guddaa argachaa jiru gammadaa jedhamuun kan beekamu dha. gaazexeessaan kunis qophii gammadaa show jedhamu irratti namoota bebbeekamoofi hojiilee gurguddaa hojjetan affeeruun haasofsiisa.

Shaayii fi buna meeshaa tokko keessatti naqamee jiruudha. Garri jalaa kan halluun isaa diimatu shaayii yoo ta'u gara gubbaatiin kan jiruufi halluu gurraacha qabu buna. Fal'aanni sibiilaa cinaa isaa jiru ittiin tuttuquuf oola.

Shamarree diimtuu bareedduu lookoon dabbasaa ishee duubatti gadhiistee jirtu harka tokkoon wandaboo ishee ol qabdee suura ka'aa jirti . Morma ishee irratti amartii warqee keewwattee jirti . Kana malees, lootii gurra irraa qabdi .

Manneen hedduu sibiila akka qorqorroo ta'ee jabaa ta'e irraa ijaaramee jiruudha. Manneen kunneen walitti maxxananii kan jiran gaafa ta'u qalama halluu adda addaa qabuun dibamanii jiru. Cina manneen kanaa daandiin gurraachaa darbee jira.

Magaalaa keessatti namoonni hedduun gurgurtaa meeshaalee irratti xiyyeeffachuudhaan bu'a qabeeyyii ta'aa jiru. Kun immoo jiraattonni naannoo sanaa fayyadamoo akka ta'an taasisuu danda'eera. Fakkeenyaaf meeshaaleen ijaarsaa akka salphaatti bakkeewwan gurgurtaa keessatti argamuun isaanii dadhabbii namootaa xiqqeesseera.

Manni amantaa akka addunyaatti bakka kabaja guddaa qabudha. Kanaaf biyyoonni baay'een isaanii kabaja isaaf jedhanii lafa mannisaa itti ijaaramu eeyyamuudhaan akka irratti ijaaramu taasisuidhaan hordoftoota amantaa sanaa gammachiisuu danda'eera. Iddoo baay'eetti lafa bal'aa qabachuudhaanis beekama.

Iddoo kanatti kophee adii bifti isaa adii bareedaa fi miidhagaa namni hundi bitachuu hawwu argaa jirra. kopheen kun kophee dhiiraa tahee bifti isaa adii kan taheedha. akkasumallee hidhaan kophee kanaa akkuma kophee kanaa adiidha. iddoo kopheen kun jiru bira biqilaatu qodaa keessa jira.

Daa'imni ijoollee umurii xiqqoo waggaa 10 fi isaa gadiiti. Dhaalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti akkuma dhalateen, umurii ijoollee irraa jalqabee hanga dulluumee du'uutti dabarsa. Umurii dhalli namaa qabu keessaa immoo, umuriin ijoollummaa umurii namatti toltuudha.

Kun waajjira bifa ammayyaatiin miidhagee ijaarameedha. Waajjira kana keessa meeshaalee hojiif barbaachisan kanneen akka minjaala, barcumaafi kan kana fakkaatanitu jira. Tokkoo tokkoo minjaala kanneenii irra laap-tooppiitu kaa'amee jira. Kitaabotaafi barruuleen garaa garaas ni argamu.

Dirra dhagaa guddaa dhaabatee jiru irratti bocoonni gosa gara garaa kaafamee jira. Dhagaan kun kan uumamaan argamuu ta'ee dhagaa xiyyaa jedhamuun waamama. Inni boca adda addaan faayamee argamaa. Dudduuba isaatti bosonni ni jira.

Allaattiiwwan lama bishaan irra barrisaa jiru . Daakiyyeen gosoota allaattii keessa tokko taatee haala addaatti allaattii bishaan daakuu dandeessudha . Baalleen allaattiiwwan lachuu fiixee irraa halluu gurraacha qaba. Garaa jalli isaanii adiidha.

Gabaan bakka bittaafi gurgurtaa ho'aan itti gaggeeffamudha. Bakka kana keessatti namoonni baay'een isaanii yeroo daldalaaf achitti argaman akkuma humna isaaniitti daldala isaanii irratti hirmaatu. Nammoonni qarshii guddaa qaban waantota hedduu gara gabaatti dhiyeessuudhaan fayyadamtoota biraan gahu.

Muummichi ministeeraa Doctor Abiy Ahmad, nama yeroo ammaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa ta'uun Itiyoophiyaa hoogganaa jiraniidha. Doctor Abiy Ahmad hoogganaa sirriifi mul'ata guddaa qabaniidha. Ergaa aangootti dhufaniis waggaa saddeet guutuuf jiru. Waggoottan saddeet kana keessattis jijjiirama hedduu biyya keenyatti fidan.

Afuuffeewwan afuuraan guuttaman hedduun walitti hidhamanii faayaaf fannifamanii jiru. Kana malees, kara jalaatiin abaaboon bifa adii lafa taa'ee jira. Gidduu irratti Afaan Ingiliffaan' guyyaa dhaloota gaarii' kan jedhu qalama adiin barreeffameera.

namoota lama ta'anii marii irra jiran argaa kan jirrudha. Inni tokko saalaan dhiira yoo ta'u isheen tokko ammoo dubartiidha. Namni dhiiraa kun qaama miidhamaa yoo ta'u "wheelchair" irra taa'ee kan jirudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Bishaan, gaasii uumamaa fi dhangala'oowwan biroo karaalee hedduu raabsuun ni danda'a. Ujummoon kun waantota dhangala'oo ta'an kan raabsuuf gargaaru yommuu ta'u, keessumattuu bishaan iddoo fagootti geessuudhaan kan dhangalaasuu danda'u dha.

Voolkaanoon akka addunyaa kanaatti balaa uumamaa baay'ee sodaatamaadha. Balaan kun abidda baay'ee gudda lafa keessaa ol dhohu waanta ta'eef qabeenyi uumamaa lafa irra jiranis yeroo kana balaa guddaa keessa galaa. Kanaaf Voolkaanoon wanta baay'ee of eeggannoo barbaaduudha.

Muummichi ministeeraa Doctor Abiy Ahmad, nama yeroo ammaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa ta'uun Itiyoophiyaa hoogganaa jiraniidha. Doctor Abiy Ahmad hoogganaa sirriifi mul'ata guddaa qabaniidha. Ergaa aangootti dhufaniis waggaa saddeet guutuuf jiru. Waggoottan saddeet kana keessattis jijjiirama hedduu biyya keenyatti fidan.

Jeneral Taaddasaa Birruu, dhalatee kan guddate Salaaletti. Taaddasaa Birruun goota oromoo yoomuu dhaloonnifi seenaan isa yaadatuudha. Namni kun nama ifatti cunqursaa warri Abashootaa Oromoo irratti raawwattu itti mormedha. Jecha isaa keessaa " Oromoon barachuu qaba, namni barate gaaffii mirgaa gaafata"

Dargaggeessi baadiyyaa jiraatu tokko biskileettii yaabbatee jira. Miila isaa osoo irra hin dabarfatin gar tokkotti garagalee irra kaa'ee jira. Mataa isaatti gonfoo kan amantaa Isilaamaa kaa'atee jira. Duuba isaatiin mana bifa aadaatiin ijaarametu jira.

Beeyladoonni Manaa beeyladoota dhala namaatti madaqanii amala namaas fudhatanii, nama waliin jiraataniidha. Beeyladoonni kun dhala namaaf tajaajila adda addaa kan kennaniidha. Beeyladoota Manaa keessaa Adurreen ishee tokkodha. Adurreen beeyladoota Manaa kamiyyuu caala namatti siquun jiraatti.

Kopheen dhiirotaaf ta'u kun bifa miidhagaa kan qabudha. Uffata irraa kan tolfamee jiru irra keessa isaa yoo ta'u, jalli isaa immoo waan ol ka'aa irraa tolfamee kan jirudha. Kirrii adiin hidhamee jira.

Appilikeeshiniin yokin siistamni koompitaraa maayikroo sooft jedhamuu kan abbaa qabeenyaa addunyaa irratti beekamaa ta'ee kan Jooseef Beez jedhamuun beekamuuti. Jooseef Beez abbaa qabeenyaa lammummaa Ameerikaa qabuu dha. Maaykiroo sooftiin kompiitaroonni dalagaa garaa garaa akka dalagan taasisa.

Akka biyya keenya Itoophiyaatti hojiin qonnaa yeroo hojjetamu haala yeroo durii barameen itoo hin taane oomishni kamuu sararaan ta'uu edda eegalee xiqqoo bubbuleera. Kanaaf namoonni hunduu yeroo kana haala gaariidhaan hojjechuudhaan bu'aa guddaa argachaa jiru.

Konkolaataan magaalaa keesstti tajaajila fe`umsaaf ooltu namoota feetee imalaa jirti . Konkolaataa deemaaa jirtu fuuldura namtichi uffata gurraacha uffatee jiru tokko daandii qaxxaamuraa jira. Isa fuuldura loonchiinaan dhaabbatee nama fe'aara.

Inni kun kuntaala jedhama. Faayidaan kuntaalaa heddutu jira isaan keessaa muraasnii yeroo midhaan calleessan keessatti kuufachuuf nama tajaajila. Dhalli namaa kuntaala tooftaalee garaa garaatti gargaaramuun itti fayyadama. Akka fakkeenyatti hadni kuntaala irraa tolfama.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Allaattiin lubbuu qabeeyyii keessaa tokko taatee, kan baallee yookiin koochoo qabduufi samii keessaa balali'uu dandeessuudha. Allaattiiwwan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni; makoodii yookiin gugee, simbira, culullee, guchii, daakkiyyee, gogorriifi kanneen kana fakkaataniidha.

Gamoo dheeraa manni nyaataa, manni uffataafi tajaajiloonni biroo keessatti kennamuudha. gamoo Kan jalaan namoonni hedduun karaarra adeemaa jiru. konkolaattota halluu adiifi diimaa qaban baay'ee hedduu ta'an gamoo Kana Jala dhaabatanii jiru. namoonni muraasni gamoorra dhaabachaa jiru.

Dubartoota hedduu uffata aadaa Oromoo Gujii uffatanii ulee siinqee immoo harka isaaniitti qabatani deemaa jiraniidha. Dubartoonni kunneen morma isaanii irraa faaya callee gosa adda addaa kan halluun isaa illee garaa garaa ta'e hidhatanii jiru.

Bunni eelee sibiilaa irratti akaawwamaa jira. Bunni akaawwamaa jiru reefu bilchaachaa jira. Buna akaawwamaa jiru jala jabanaa gurraattiin teessee jirti. Namni tokko bunni akka hin gubanneef waliin ga'aa jira .

Buddeen tirii irra diriiree jiru irratti foon waaddiin akkaan bullaa'e nammee jira. Tirii gara moggaa irratti buddeen maramee nyaataaf qophaa'ee jira. Waaddiin foonii keessa muraan qullubbii ni jira. Iddoo tokkotti tuulamee jira.

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa waabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Guggee yookiin makoodii bifti ishee adii taate takka muka goggogaa irra dhaabbachaa jirti. Makoodiin yookan guggeen iddoo baay'etti mallattoo nageenyaa taatee fudhatamtii . Muka guggeen irra dhaabbatteen achitti margi ni argama.

Bineensa bosonaa hantuuta fakkaatu kan eegee dheeraa fi qeensa qabduudha. Bineensi kun bosona keessaa lafa qotee idda mukaa nyaachaa jira. Bineensonni kunneen miila isaaniin dhaabbatanii waan naannoo isaanii jiru ilaalaa jiru.

Kopheen miilatti kan godhatamu yommuu ta'u, miilla irraa balaa ittisuuf, miidhaginaaf, akkasumas dhaabbii gaarii akka qabaataniif nama gargaara. Miilli mul'atu kun akkasumas kopheen argamu kun kan dubartootaa yommuu ta'u dubartoonni gosa kophee kanaa baay'inaan ni fayyadamu.

Suuqii qinxaaboon adda addaa keessatti gurguramu keessatti daayippariin daa'immanii tarree galee taa'ee jira. Balbii adiin baaxii manas irra gadi rarraatu ifaa jirti. Daayipparii jalaa aannan daa'immanii xaasaadhaan saamsame ni jira.